Aantu ohaya sile oshimpwiyu iimeno yawo ngaashi omatama opo ya ka landithe ya imonene mo iiyemo, nenge ya tule moomwelelo dhawo dhi kale dha towala nawa.

Omboga ya kashingolo oha yi kunwa ndele aantu ta te yi tekele, etayi koko nawa, opo ya vule oku landitha nenge yalye woo, yo ya kale yena uundjolowele.

Aantu ohaya talelepo omahala omawanawa, moka taya ka ivutha nawa ya tala uushitwe, yo oyu uvite ombili, yo ya tulako omahokololo gawo nenge yeli moonkundathana.

Oongombe oha dhili, opo dhi koke dhodhi kale dhili nawa komalutu, dhi vale oongombe etadhi tana, dho tadhi pe aantu onyama uuna piituthi ya yoolokathana nenge omuntu a landithe onyama a vule iimonene iiyemo.